Nzvimbo yakakomberedzwa neruzhowa hwejuraho. Mukati mejuraho munemiti murefu unemashizha mashoma asi arimadiki. Kunze kwejuraho kunehuswa hwakachekwa zvakanaka. Kune mufananidzo wemunhu wakanyorwa.

Chivakwa che(building) chakanyorwa nemavara mahombe kuti ZIM CYBER CITY. Chine mahwindo marefu. Chakapendwa nependi rwegirei. Muruhwanda mune vanhu vakagaramo. Nechepamberi pane huswa hwakachekererwa rweroni humwe hwaakuoma asi humwe hunyoro.

Musha wakakomberedzwa neruzhowa rwe jurahoo, une heji namaruva akachekererwa zvakanaka mukati mune miti yemhando dzakasiyana siyana imwe yakasvibira, mugwagwa uri parutivi hauna tara une tara yakasakara.

Miti yakamera pambwe. Midzi yemiti inopinda nemimitswe yepamabwe. Miti iyi inemashizha mashoma egirinhi.

Nzvimbo yokunamatira pane chivakwa choshandiswa se chechi. Chakakomberedzwa nenharaunda ine huswa hwakachekererwa zvakanyatsonaka uye nzira dzokufamba nadzo dzakagadzirwa zvakanaka. Huswa hwakasvibira mberi kune miti yakasvibira yakati chechetere musango riripo.

Mumusha munogara vanhu mumarukesheni panevanhu vari mumugwagwa wetara yavakusakara. Pane arikutengesa zvinhu muchingoro che Ice-Cream nevamwe varikutengesa zvinhu pamusika nevanhu vakawanda varikufamba mumwe akapfeka hembe tsvuku nemutirauzi mutema neumwe akapfeka hembe yegireyi.

Nzvimbo ine miti mizhinji yakabatana batana. Imwe yakareba kuenda mudenga. Imwe ine mashizha akasiyana siyana.

Imba ine furoo nhema nemadziro akapendwa nependi tsvuku asi isina kupurasitwa. Pane waya dzirikudIka dzichibva mumadziro dzozotandavara dzakaparadzana dzave pafuroo.

Imba mbiri dzakakomberedzwa noruzhowa rwejuraworo. Nechepagedhi pane maruva akachekererwa akanaka uye pamusoro peruzhowa rwejuraworo pane waya yeminzwa yesekiyuriti. Pane mapango emagetsi. Imba imwe yakapendwa nependi yegireyi.

Vanhukadzi vatatu vanemisoro yakarukwa. Vaviri vakapfeka chuma mumusoro. Vakazora ripisitiki yepepoo pamirimo yavo. Vanemavhesi machena nemasiketi anenzvimbo dzepepoo nechena nepatema.

Nzvimbo ine huswa hwakanda. Humwe hunyoro nehumwe hwakaoma hune mashizha akachenuruka. Panzvimbo iyi pane marara anorasirwapo.

Zuva rekupemberera kupedza chikoro kana kuti girajuwesheni yevana vepayunivhesiti varikugirajuweta vazhinji vakapfeka hembe nhema nevabereki vaperekedza vana kuzopemberera.

Parutivi rwemugwagwa panodzikisirwa vanhu nedzimotokari. Pane motokari dzakamira dzirikudzikisa vanhu. Pane mabhara akamirapo eruvara rwakasiyana-siyana evanhu vanoda kutaurira vanhu nhumbi dzavo vanenge vadzikiswa nedzimotokari. Pane murume akatakura bhegi kumusana nevamwe vakapfeka nhumbi dzakasiyana-siyana pamberi.

Mudhorobha panzvimbo pane dzimba dzemuturikidzanwa. Paneimba yakareba kuenda mudenga yebhanga rerizevhi bhengi. Panevanhu varikufamba-famba mumugwagwa. Panemotokari yakamira mhiri yakamira mudivi remugwagwa yechena.

Chiumbwa chaJesu akarovererwa pamuchinjikwa, chiumbwa chesimbi chakarembedzwa pacheni nesimbi nepurasutiki, pane ruzhowa rwematanda mberi kune huswa hunokurako kushoko.

Vatambi vemutambo wemasipotsi navano vadzidzisa mutambo muzvinapembe vakaungana pagadziriro dzekutanga mutambo, vatambi vakapfeka hembe dzekutamba nadzo dzinosanganisira zvikabudura nematisheti vari munhandare.

Pa nzvimbo pane chivakwa che chitoro chisati chanyatsopera kuvakwa. Pane vanhu vari kufamba famba vazhinji pane motokari dzakamira parutivi dzinosanganisira minibhasi nedzimwe mota zhinji. Pane chivakwa chakanyorwawo kuti Baygon chisina kupera kupurasitwa.

Nzvimbo ineruzhowa rwakavakwa nezvidhinha zvitsvuku uye pamusoro pane waya zvakare yeSecurity. Kunze kwakazara marara kunoratidza kuti hakutsvairwi uye parutivi pane kamugwagwa kevetsoka nevemabhasikoro kane tara. Poita mugwagwa wemotokari unetara. Mhiri kwemugwagwa wetara kuneruzhowazve rwejurawo. Miti irikumativi maviri.

Nzvimbo inotengeswa doro uye panotandarira vanhu, yeTruckers Inn, pane motokari ina , chena mbiri nenhema mbiri dzakamira panze dzavatengi. Imba iripo hombe yakapfiririrwa nemarata erudzi rwegirini. Pane miti isina mashizha akawanda nechepadivi pane tara.

Miti dzakasimwa panzvimbo pane matombo uye mizhinji yemiti iyi inoita zvekutandavara, ina mashizha akasvibira mimwe ine mashizha akacheneruka, nechemberi kune tara.

Ungano yavatendi vechitendero chamadzibaba. Pane vakadzi vazhinji vakapfeka nguwo chena uye madhuku machena mumusoro nemurume mumwechete akapfekazve nguwo chena akabata tsvimbo yeshenjere. Nechemberi kune miti ine mashizha

Vakadzi vazhinji vakaungana panzvimbo yekunamata. Vazhinji vakasunga madhuku machena mumusoro uye vakapfeka zvichena. Así vashoma vakapfeka hembe dzina mavara akasiya siyana. Pane mukadzi ane amburera yakavhurika uye ine maruva matsvuku. Uye mberi kune miti ina mashizha aka tsvukuruka.

Nzou iripadziva remvura, irikuzvidira mvura netirangi kana kuti chimutamba chayo asi mvura inemadhaga inozvidira kana yapiswa ichida kutonhorerwa nechemberi kune huswa hwakaoma uye miti iripakati nepakati pakukura , imwe yakasvibira imwe ine mashizha oruvara rweyero.

Mugwagwa wetara unofamba motokari dzirikuenda kwakasiyana dzichipesana. Pane rori chena irikuenda kwayo neimwe yebhuruu Pick up iri kuendawo ichipesana nerori. Mhiri dzemugwagwa dzine miti ine maruva epepuro.

Mubhuku rinemitsetse mune mufananidzo wakanyorwamo wemunhukadzi akasimudza ruoko rwerudyi zvigumwe zviviri. Akasunga vhudzi rake kumashure.

Nzvimbo inotengeserwa zvinhu. Pane mashedhi emisika. Mumwe musika haina zvirimo zvirikutengeswa asi musika mumwechete une zvirikutengeswa zviri ipapo. Nechemberi kune dzimba dzevanhu.

Mudziyo wekurongedzera hembe we wardrobe, ino chengeterwa hembe, una ma dhoo matatu repakati rine girazi rekuzvionesa, muzasi muna ma dhirowa . Wardrobe rakagadzikwa pasi pedyo nechivakwa chemba. Parutivi pane marara.

Dzimba dzemudurikidzanwa dziri pedyo napedyo parutivi rwemugwagwa, mugwagwa muna vanhu vaviri vari kufamba umwe akapfeka hembe dzeruvara rutema mumwe chitsvuku nechichena pane motokari chena yakamira panomiswa mota parutivi rwemugwagwa.

Mugwagwa wetara unechitsuwa pakati. Mune motokari yerudzi rwekombi ineruvara ruchena negirini pasi. Mhiri kwemugwagwa kunemisha yakakombwa neruzhowa rwejuraho munemiti mizhinji nechikwangwani chekushambadza.

Motakari nhema iri mumugwagwa. Nechemberi kunedzimba dzemuturikidzanwa. Imwe ineruvara rweyero, imwe ruchena, imwe rwegirinhi, imwerwepingi imwe rutsvuku. Dzimwe dzimba dzine zvikwangwane zvekushambadza zvinoitwa madziri.

Mudziyo wemukicheni, kicheni yuniti yekurongedzera midziyo ine madhoo akawanda. Pamusoro pane pendi yeruvara rwerudzi rwegireyi. Pamusorosoro pane zvimakamuri zvakawanda asi hamuna zvunhu.

Panzvimbo parikusangana migwagwa miviri isina tara, tiijangisheni. Mugwagwa mumwe unemota irikubvako paunosangana neumwe pakavharwa nemapango esimbi kuti mota dzisapfuurire. Mativi maviri emigwagwa anemiti. Divi rokuruboshwe rinemiti yakasvibira asi divi rokurudyi rinemiti isina kuchena, yakawanda uye isina kusviba.

Mabhodhoro maviri echinwiwa chefureshi Kambucha dhiringi. Chino ruvara rwebhurauni, rimwe rakazara, rimwe rava nechidimbu chepakati. Pepa rakaputira mabhodhoro aya rine ruvara rwepepuru nenzvimbo ine yero. Mabhodhoro akagara patafura ine ruvara rwebhurauni.

Mukadzi akapfeka hembe yerudzi rwegirini inemureza weZimbabwe nemufananidzi webhora. Akapfeka girovhu rebhuruu kuruoko rweruboshwe arikuratidza kupemberera kuuso kwake

Vanhu vazhinji vamwe vakamira vamwe vakagara vari kuteerera mashoko ari kushambadzirwa neraudhi sipika yakaiswa pasenda pane chivakwa chemuturikidzanwa chiri mberi kwavo.

Mudhorobha munofamba navanhu . Murutivi memugwagwa munofamba navanhu mune ngoro yekutengesa mvura nezvinwiwa ,ine ruvara rwe bhuruu. Muna vanhu vazhinji varikufamba mu pavement muna ma slab e simendi. Murutivi memugwagwa mune mota dzakamiswa. Nechemhiri kwemugwagwa kunedzimba dzemuturikidzanwa nemiti mirefu.

Mufananidzo wemhuka wakanyorwa pamabwe nependi ye bhurawuni. Mhuka ine nzeve hombe zvaiitwa nema(bushman) munguva yekare kare. Ibwe rine ruvara rwegireyi.

Vanhu vazhinji, varume nevakadzi vari mumba yekunamatira. Mune murume akamira mberi kwavo achiparidza. Uye mashoko anoparidzwa anovandurwa ne raudha sipika irikumadziro.

Simboo kana chiratidzo che 'Church of Christ in Zimbabwe'. Pane muchinjikwa mutsvuku nebhuku hombe rebhaibheri riripakati rakakomberedzwa nemitsetse mitsvuku pabhekigiraundi yebhuruu.

MuZimbabwe pedyo nechimbuzi chine ruvara rwebhuruu pakanamirwa mapepa okushambadzira vanoda kuvhoterwa. Pedyo pane musika tafura yemunhu anotengesa zvimwiwa akagara pachigaro. Pane munhu arikupfuura pedyo nepo. Pasi pane marara.

Vanhu vazhinji varikupinda nokubuda muchitoro chinotengesa mafoni erudzi rweAitewo. Panevarune nevakadzi varikupesana vachipinda nokubuda muchitoro ichi.

Tirera yerori ineruvara rwebhuruu asi inemumwe muneruvara rutsvuku neruchena. Inemaekiseri emavhiri matatu. Mukati mayo ine chayakatakura uye inecheni yakatambanudzwa kubva ichida kuenda kutirera. Mberi kwetirera kunemiti mizhinji.

Masora panels anogadzira moto wemagetsi kubva muzuva akasapotwa pamapango esimbi, nechemberi kune mapango maviri emagetsi, pakati pawo pane tiranzifoma, nechekurutivi kune tangi remvura pane motokari

Mudziyo yekurongedzera yema bhegi akarukwa neshinda. Mabhegi akaturikwa patambo yekonje yakasungirirwa pamiti miviri. Mabhegi ane mibato yerudzi rwe bhurauni. Mabhegi aneruva rwakasiyana siyana rumwe rekaki rimwe rine mutsetse muchena neyekaki imwee

Nzvimbo ine hunyoro hwakanyanya. Nechekuruboshwe kwakajenga mvura kune motokari yakanyura chena. Pamwe pane mbeu dzakadyarwa mumitsetse asi dziri mukati mesora uye dzaka tsvukuruka kuratidza kushàyao mvura nechemberi kune miti mizhinji yakasvibira.

Miti miviri, mumwe una mashizha akasvibira namamwe ave kuda kudonha ane ruvara rweyero. Pasi pemiti iyi pane mashizha akaoma akadonha.

Panzvimbo panotengeswa mafuta ekufambisa dzimotokari. Pane imba ine marata matsvuku uye yakapendwa nependi rweyero. Pane shedhi. Pane murume arikufamba achienda ku(service station) akapfeka hembe chena nebhurugwa reruvara rwebhurawuni. Pane tengi remvura ririmuchadenga

Mugwagwa une tara, una mabhazi maviri arikuenda divi rimwe chete. Rimwe rine ruvara rweyero nezvitsvuku rimwe rine ruvara ruchena nebhuruu. Pane murume akamirira bhazi parutivi pemugwagwa. Mune motokari dziri kuteera mumashure mebhazi. Kunze kwemugwagwa kune miti yemupuranga nezvivakwa zviriko.

Vatambii vomutambo wekiriketi. Umwe akapfeka nhumbi dzekutambisa tsvuku dzakanyorwa kuti Zimbabwe, akapfeka magirovhisi machena mumawoko neheti yeruvara rwegirini. Mumwe akapfeka nhumbi dzakanzi ayarendi dzemhando yegirini neheti nhema.

Mota yerori ine ruvara ruchena nemutsetse weruvara rweyero. Yakamiswa paruwanze pane zvidhina zvesimende pedyo nechivakwa chakanyorwa nezvichena pane pendi tsvuku.

Vanhukadzi vaviri umwe akapfeka hembe yeruvara rwebhuruu isina maoko. Akatakura chibhegi chitema. Bvudzi rake rakadhayiwa nejinja. Nemumwe akapfeka siketi nhema nehembe chena kumusoro. Ane musoro wakarukwa uye akapfeka face mask. Vari pedyo nechivakwa chine mahwindo mahombe. Nechemberi kwavo kune vamwe vanhu vanoonekwa.

Shiri mbiri dzine ruvara rwegirini. Dzine muromo mutsvuku. Dzinogara mumhango yemiti murefu une ruvara rwegireyi asi une mashizha akasvibira.

Murume wakakuvara gumbo ari kufamba nedondoro akamira mudivi remugwagwa akapfeka jaketi re wekisutu regirini mukadzi akapfeka zvitema akatakura mutoro pamusoro ari kufamba zve mudivi remugwagwa, mumugwagwa mune motokari nhema nechemberi kune chivakwa chakanzi OLIVEN CROCKER HOUSE.

Zvekudya zviri mundiro chena yakagadzwa patafura yerudzi rwebhurawuni pane hari mbiri dzakaumbwa nevhu, imwe yakavharwa nemuvharo wemuti kudya uku kunosanganisa muriwo nenyama uye pane mumhiripiri nedomasi.

Nzvimbo ine huswa hwakapinda kusvibira pane dzimwe mbeu dzinosanganisira pfuta koita murio nechemberi kune Bindu nemiti yemumango. Nechemberi zve kune gomo

Motokari yekombi yakamira panzvimbo panotengesera vanhu zvinhu zvemusika. Pane mukadzi akamira padivi pemotokari apo mumwe kondakita ari kushevedzera vanhu kuti vapinde mumotokari. Yakatakura zvinhu motokari iyi.

Shiri dzakawanda dzakaungana nechepamhiri pedziva remvura mujecha. Dzimwe dzine ruvara ruchena nerutema, dzimwe dzine ruvara ruchena nebhurauni. Shiri dzine mitsipa mirefu. Mberi kweshiri kune miti nehuswa hwakasvibira.

Bhodhoro repurasitiki rechinwíwa cheCoca Cola. Pepa rakanyorwa zita rechimwiwa ridzvuku. Muvharo webhodhoro mutsvuku. Bhodhoro rakazara nechinwiwa ichi. Rakagadzwa patafura.

Mbizi ina dziri kunwa mvura uye imwe isati yasvika pamvura. Mbiri dzine makushe eruvara rwebhurawuni mumutsipa. Dziri pedyo nechikomo chinevhu rebhurawuni chine huswa hushoma hwakasvibira. Nzvimbo zhinji dzisina huswa.

Varume vana varimuimba yekupurakitiza mitambo yekusimbisa miviri. Vose havana kupfeka hembe kumusoro vakapfeka mabhurugwa mapfupi anemavara akasiyana siyana. Vakavhenekerwa neraiti riripasi. Kumadzito kwechivakwa kune zvekushambadza kambani yeDoves kambani yePulse.

Chitoro chinotengeswa zvinwiwa, pane zvinwiwa zveruvara rweorenji nefiriji hombe nemakireti ema kokakora asina chinhu mune vakadzi vaviri vari kutenga.

Mudhorobha panzvimbo panosangana migwagwa. Pane ma Traffic Lights. Mumugwagwa mune motokari zhinji dzirikuenda kwakasiyana siyana. Pane chikwangwani chekushambadzira mutungamiriri wenyika yeZimbabwe. Nechemberi kune imba yemuturikidzanwa Headquarters yemusangano weZANU Pf. Neoerutivi rweruboshwe kune imba yemuturikidzanwa zvakare.

Chitoro chinotengesa midziyo yefenicha. Mune midziyo yekurongedzera yefenicha yemhando yebhurauni inemadhirowasi akanaka. Madziro emba iyi ndeebhurauni anemitsetse yegoridhe.

Muti murefu unemapazi akareba uye unamashizha akasvibira. Mumapazi emuti akatarangana, arikure nakure, poita imwe nzvimbo yaakaungana.

Vanhukadzi navarume vakapfeka hembe dzeruvara rwakafanana vose vakapfeka masikipa machena vakadzi vakamonera machira emazambia anemavara navarume vakamonerawo machira

Migwagwa yatara miviri irikusakangana. Nechepakati pemigwagwa iyi pane shedhi inotengeserwa zvinhu asi hamuna zvinhu nechivakwa chiduku chinotengeserwa midzamga fodya. Nechemhiri kwemugwagwa mumwe kune dzimba dzakakomberedzwa neruzhowa rwejuraho. Mukati munemiti mihombe yakasvibira uye kunze kwejuraho kunemaruva.

Mugwagwa wetara une motokari mbiri dziri kupesana. Nechemhiri kwemugwagwa nemhiri kune misha yakakombwa neruzhowa rwema"durawall'. Mumativi ose emugwagwa ane miti ine maruva epepo. Mujinga meruzhowa rumwe mune mugwagwa unofamba newetsoka.

Nzvimbo ine ruzhowa rwejurawoo. Mukati mune mapango maviri emagetsi ane tambo dziri kuenda kunzvimbo dzakasiyana. Nechekunze kweruzhowa pana mapango emiti panotengeserwa zvinhu. Mberi kweruzhowa kune dzimba dzevagari diki dzinoratidza kuti vanhu vasina mari yakawanda. Pane muriwo uri kukurawo.

Mugwagwa wetara. Nechemhiri kwemugwagwa kune munhu akamira uye miti iriko yakaisa mimvuri mumugwagwa. Rimwe rutivi rwemugwagwa kune nzvimbo yakakomberedzwa neruzhowa rwe fenzi. Kune muti mirefu womupuranga. Nechemberi kune imba yemarata matsvuku nechidziro chichena.

Nzvimbo yakakomberedzwa neruzhowa rwe (durawall). Ine miti mizhinji ine mashizha mazhinji akasvibira. Kunze kwaruzhowa kune uswa husina kuchekererwa zvakanaka.

Tureyi yesimbi ine tumakomba sesingi tuzhinji. Yakapendwa ruvara rwesirivha yakagara pane mamwe ma tureyi akaturikidzana necheku divi kune bhodhi rebhurauni.

Pane chigwenzi chihombe chakasvibira uye padivi pane huswa hwava kuoma nezvimwe zvimiti zviduku zvine mashizha mashoma, uye pane churu chamajuru.

Vanhu vakaungana parufu varimukati metende ye Funeral Company . Vamwe vakapfeka hembe yekunamatira ye Methodist in Zimbabwe ye Zioni. Nedzimwewo dzakasiyana siyana.

Huswa hwakawanda hurikukura munzvimbo ine hunyoro hwakanyanya huna mashizha akasvibira asi mukati mune humwe hwakaoma.

Nzvimbo ine zvimiti zvisina kunyanyo kura zvakabatana batana. Zvine mashizha mashoma eruvara rwaka svibira uye tumwe tumapazi twakaoma.

Mugwagwa une tara. Mune motokari dziri kufamba dzichienda mativi akasiyana, mota nhema nechena. Mune munhu ari kuyambuka mugwagwa. Padivi pomugwagwa pane vanhuzve vari kufamba kusanganisira mukadzi akatakura sagi. Nechemberi kune imba yokunamatira uye padivi payo pane miti mizhinji.

Maruva anokura achitambarara akadyarwa. Nechemberi kune pevhumendi yesimendi. Mukati nemaruva munehuswa hwakawoma

Mudhorobha panzvimbo pane vanhu vakawanda. Vamwe vari kutengesa zvinhu zvinosanganisira zvekudya zvemuchitoro. Nechemhiri kwemugwagwa kune chivakwa chechitoro. Chimwe chinotengesa mafoni erudzi rwe Techno. Pane motokari dziri mumugwagwa dzinosanganisira kombi yerudzi rwegireyi nemota yemu shika shika.

(Log) kana (symbol) yechechi yeZion Apostolic Church inoratidza kuti yasvitsa makore zana kubva zvayatangwa kubva 1923 kusvika 2023. Pane muchinjikwa mutsvuku nechi (symbol) cheumambo.

Mukadzi anemusika wekutengesa hembe nemabhegi ekurongedza , pane mabhegi matema, matsvuku ebhurauni nehembe dzeruvara rwebhuruu negirini mushedhi yakagadzirwa nemaasibhesitosi.

Chikomo chidiki chemabwe. Pakati pemabwe pane zvimiti zvidiki nehuswa hwakamera. Mabwe ane ruvara rwegireyi. Pamusoro pemabwe aya pane miti.

Vakadzi vaviri umwe akapfeka rokwe reruvara rwegirini neshangu nhema. Umwe akapfeka rokwe dzvuku nemusoro wakarukwa. Pakati pavo pane vana vaviri vasina kupfeka hembe. Umwe ane chuma chichena chitema choruvara rwebhuruu nechitsvuku muhuro.

Shumba mbiri hadzi yakamira nehono yakarara dzine ruvara rwebhurauni, pedyo nadzo nechemberi kune huswa hwave kuoma nechesure kune mvura ine huswa hushoma.

Vanhu vazhinji varipanzvimbo imwe. Vamwe vakamira vamwe vakagara pasi vamwe pazvigaro vakatarisa divi rimwe chete rine zvirikuvayevedza. Pane chikwangwani che OK shopu pane tangi riripamusoro pesitendi nebango remagetsi.

Zvimuti zvakadzurwa zvine makuri pasi zvakaita sembatatisi. Zvine mashizha akasvibira. Zvine maruva akabumba asati aratidza ruvara rwawo.

Mudziyo wekusiira hembe wewadhirobhu. Unemadhoo matatu unezvimubato zveruvara rwebhurauni. Ruvara rwewadhirobhu nderwekaki. Inemadhirowa matatu negirazi.

Nhandare yekutambira mutambo webhora. Pana varume vakapfeka nhumbi dzekutambisa tsvuku vamwe vakapfeka nhema. Muzvinapembe akapfeka nhumbi nhema. Vatambi vatakurwa nemotokari yekombi yavasvitsa panhandare uye vabvisa nhumbi dzavo dzakaunganidzwa pane vamwe vavo vakagara pazvigaro.

Matangi maviri emvura. Rimwe rine ruvara rwe girinhi rimwe rine ruvara rwe bhuruu. Ari kupomberwa mvura ichibva mu bore hole. Panyasi pema stand ema tank akavakirwa ma stand ematombo, pane miti mirefu ina mashizha mashoma.

Vanhu vazhinji vari pa mberi pe bhaga re Cabs. Remumugwagwa we 1st street. Vamwe varikutengesa Air time vamwe varikutengesa zvinwiwa. Vamwe vakangogara vachitandara. Pazviruvanze pane na blocks e semende.

Mapango emagetsi netambo dzemagetsi pane tambo dzirikuisa magetsi mudzimba nedzimwe dzinoendesa magetsi kure. Mukati memisha munedzimba doko.

Zvimbuzi zviviri chimwe nechimwe chine mipanda miviri wevakadzi newe varume chimwe chine mavhendi piyipi epurasitiki chimwe chine mavhendi piyipi akavakwa nezvidhinha, zvakapendiwa zvose nependi yeyero, nharaunda yakakomberedzwa nehuswa hwakachekererwa uye pane mabwe.

Imbwa mbiri dzirikutamba. Imwe ine mavara machena neyerudzi rwebhurauni yakadamburwa muswe. Imwe ine ruvara rwe bhuraunini iine chiso nemhino nhema. Seri kwadzo kune huswa huhombe.

Mifananidzo yakanyorwa pamadziro ebwe yaiitwa nevanhu vekare ve(bushmen) uye pakanyorwa nemavara matsvuku papendi yebhuruu kuti( bushmen painting). Pane mhuka yakapendwapo nemunhu

Imba yakavakwa nemabhuroku esimende padenga rayo pane dhishi riri kugashira masaisai eterevhizheni chinotambira chakavharirwa mukati mechibhotoro tambo inopinda kuterevhizheni iri kupinda nepaburi re eyavhendi.

Miguri yechibage mihombe. Ine tsanga dzechibage dzinemavara akasiyana-siyana. Dzimwe ndedze pepuru, dzimwe ndedzemhando yeyero dzimwe ichena. Chibage ichi chine marararaza acho akafururwa osarira shure.

Dziwa remvura pakati paro pane dombo risina kunyura kurutivi rwaro kune huswa hwakuoma nechemberi kune huswa hunyoro kune miti yakasvibira iri nechemberi pedyo negomo rine miti uye riri rebwe

Pamusika pane vanhu varikutengesa zvakasiyana- siyana. Vakadzi varikutengesa mapepa nhau. Vamwe varikutengesa fodya, masiwiti vamwe varikutengesa masagi ekutakurira zvinhu. Pane motokari dziriku haiswa dzemhando dzakasiyana-siyana chena, nhema nedze bhuruu.

Ndiro hombe yeruvara rutema ine zvokudya zvakabikwa zvakakangwa zvakatsvukirira. Ine madomasi asina kubikwa uye bhinzi dzakachekwa kuita mapisi asina kubikwa. Iri patafura nhema zvakare.

Mugwagwa wetara mudiki nechemhiri kwawo kune huswa hunotevera mudivi memugwagwa uye kune mbeu dzamakoji mahombe namadiki poitawo dzimwe mbeu dzehuswa hwakasiyana siyana nezvimiti zvakasiyana siyana zvimwe zvakasimba.

Chitoro chinotengesa midziyo yemumba ye fenicha, zvigaro namatafura nezvigaro zvichena zvimwe zvine ruwara rutema zvimwe zvine ruwara rwe bhurauni. Zvakawandisa muchitoro umu.

Zvimbuzi zviviri zvakapendwa nependi yerudzi rweyero. Zvinemavhendipaipi akasiyana chimwe chinemavhendipaipi epurasitiki chimwe chinemavhendipaipi ezvi akavakwa nezvidhinha. Zvakakombwa neruvanze rwakachekererwa uswa uye munemabwe mukati macho. Kunemiti irikuseri kwezvimbuzi.

Mugwagwa une tara une motokari yeruvara rwebhurauni iri kufambamo. Pane motokari dziri kunze kwemugwagwa dzakamira chena neine ruvara rwebhureki. Kune chivakwa chezvitoro chiri mhiri kwemugwagwa.

Nzvimbo inezvitoro panezvikwangwani zvekushambadza nedzimba refu dzemuturikidzanwa. Pane motokari zhinji dzakamira kunze nevanhu vazhinji varikufambira zvekutenga. Pane mumugwagwa wetara muhombe nemotokari yakamira kwayo yega nhema.

Vanhu kadzi vakawungana vakawanda, vakagara pazvigaro zvichena nezvitema. Vamwe vakaruka musoro vamwe avana. Panemotokare zhinji dzakatauka dzatakuara vanhu kuvawunganidza, apo panemukadzi "top" nemha akasimuka arikutauara nevanhu ava. Panetendi chena irimberi.

Vanhukadzi vawakaridza masagi papevhimendi yesimendi pari kutengeswa zvirimwa zvinosanganisa madomasi, hanyanisi, magaka nemakotapeya neumwe ari kutengesa eye taimu. Nechemhiri kune chivakwa chezvitoro nemotokari dzakapakwa. Pane vanhu vakawanda vari kufamba famba.

Mudziyo wokurongedzera. Mudziyo wokushandisa muimba yekubikira mukicheni. Mudziyo wekicheni yuniti. Makarongedzwa ndiro dzedhaka dzeruvara rwegirini nemakapu eruvara rumwe chete rwegirini nemukati muchena. Ine magirazi ekumwira namapoto akarongedzwa nechapamusoro. Kicheni yuniti iyi ine ruvara rwebhuruu.

Ndiro dzine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira mupunga masamusa nezvimwe zvakatsvukirira ndiro nhatu dzine ruvara rwebhurawuni imwe chete ine ruvara rutema poita mudziyo une masipayisi wakaumbwa nevhu.

Imba dzinematenga ari furati. Yekutanga irikuratidza seyavekuputsika inerimwe divi risina kuiswa purasita. Pane muti wemumango unemaruva. Pamberi pane motokari inerudzi rwegireyi. Yakafenzerwa mufenzi.

Chimuti chiduku, nemaruva eyero akachenuruka, nemashizha marefu asina kunyatsosvibira, akachenuruka. Chiripedyo namatombo aneruvara rwepingi.

Nzvimbo inezvitoro zvisharu chimwe chineruvara rwegirini chimwe chisina kupendwa. Pane mukomana wezvingoro akamirira kutakurira vanhu nhumbi dzavo, akamira nemukadzi. Pane vamwe vanhu vakawanda varikufambira zvakasiyana-siyana.

Dziva ravakupera mvura. Rine kune madhaka kwakatsikwa nezvipfuwo zvichinyura matsimba azvo, nechemberi kune huswa hwakasvibira nechikomo chinemiti yakasvibira, chine mabwe.

Nzvimbo yakaoma isina huswa hunyoro huzhinji. Pane muti wasasamuka mashizha pasi asi wasara nemashoma, nechemberi kune huswa hushoma hunyoro

Panzvimbo panokwirirwa mabhazi panavanhu vazhinji varikuda kukwira mabhazi. Pane mutengesi weaizikirimu akapfeka nhumbi nhema dzewekisutu tsvuku neheti tsvuku. Pane varikutenga aizikirimu. Panebhazi rebhuruu.

Ndiro chena ine mutsetse we ruvara rwe gireyi kumucheto. Ine sadza chena, ine matapiri akatsvukira iri patafura ye gireyi. Uye pane bhodhoro rine chipepa che bhuruu .

Mugwagwa wetara mune motokari dziri kuenda divi rimwe. Kombi yeruvara ruchena nemotokari mbiri imwe tsvuku imwe nhema. Mugwagwa une mapango emagetsi anoshandisa Solar.

Chikomo chiduku chine mabwe mazhinji nehuswa hwakaoma nemiti isina mashizha midiki. Nzvimbo iyi hamuna miti yakasvibira

Mutambi mumwe wemitambo yemasipotsi akapfeka sikipa yakanzi Zimbabwe uye iine shiri yeZimbabwe bhedhi. Muhuro anecheni, anebvudzi hombe nendebvu zhinji asi dzakachekererwa. Sikipa yake inekora yerudzi rweyero, sikipa yake ndeyerudzi rutsvuku.

Chitoro chine chikwangwani chakanzi tawazi trading solutions, pamberi pacho pane solar paneri inogadzirwa magetsi kubva kuzuva mechemberi kune kabhini chemapuranga uye chishedhi chemusika parutivi pamberi pane taya remotokari.

Ndiro chena ine nyama yakakangwa zvakanaka ine madomasi nemuto wakatsvukirira. Ndiro yakagadzwa pasi pane ruvara rwegireyi.

Nzvimbo yakaungana hugwendere hwe simbi pana madhiramu maviri eruvara rwe bhuruu e purasitiki nema kireti zvekuisira chingwa zvine ruvara rwe bhuruu. Nechemberi kune miti yakasvibira miduku, nemuti muhombe. Nechemberi, kune ruzhowa rwe heji rwakakomberedza musha.

Vanhu vakawanda varikufamba varipamberi pechivakwa. Parutivi pavo panemakireti akaturikidzana anechingwa.

Mutambo we kudhonzerana tambo we tug of war . Panavarume vakapfeka nhumbi nhema ne bhutsu nhema, vane vavari kuda kudhonzerana nawo. Pane vamwewo vakapfeka nhumbi dzineruvara rwe bhuruu vakamirirawo kupinda mumutambo . Koita vamwe vakamirira kuukira kana mutambo watanga.

Nzvimbo isina huswa inoratidza kutsvairwa zvakanaka pane ma pira maviri ezvidhinha mukati menzvimbo mune muti usina mashizha nemuti una mashizha wemupani nechemberi kune dzimba uye kune miti yakasvibira.

Nzvimbo inehuswa hwakawanda hwakasvibira nezvimiti zvidiki zvakasvibira uye mabwe akaturikidzana. Inoratidza kuti inzvimbo inoyevedza kuvashanyi. Pane murume aripamusoro pematombo anoratidza kuti ashanya panzvimbo iyi.

Muti muhombe unemashizha akasvibira uye namaruva eruvara rwepepoo. Mamwe arikusasamuka achidonhera pachivanze nepamusoro pedenga remba. Imba ineruvara rweyero nemuzasi muneruvara rwebhurauni, inedenga dzvuku. Pedyo nemuti pane chimbuzi chineruvara rwegireyi. Pane mukadzi akamira akapfeka zvegirini.

Chikomo chine mabwe mahombe, pamusoro pemabwe pane muti muduku, nechekurudyi kune mimwe miti mumwe usina mashizha neumwe una mashizha. Pane huni dzakatsva uye nechemberi pane pane motokari.

Muchero wen'i wakaibva ndokuomeswa, wakawanda une ruvara rweorenji, wakaiswa mumudziyo wetureyi uri patafura, pane tumashizha twemiti turi kubudira mukati metureyi iyi

Mugwagwa wetara uri kupfuura nepedyo nepamusika panotengesera vanhu zvakasiyana siyana. Pane vakomana vane zvingoro zvekutakurira vanhu nhumbi dzavanenge vatenga. Nechemberi kune miti yakasvibira nemimwe ina maruva ane ruvara rwepepuru.

Midziyo yekurongedzera hembe yemadhiropu. Rimwe rine madhoo marefu uye madhirowa ari muzasi. Rimwe rine madhoo mapfupi maviri ane magirazi nemadhirowa ari pazasi. Pagirazi rekutanga, pane mufananidzo wemunhu akapfeka zvitsvuku ayine foni.

Mugwagwa wetara uye paruti pavo pane nzvimbo inorasirwa marara akawanda uye nechemberi kune uswa hwakawanda uye kune gadheni riripo mune miti mizhinji mirefu yakasviba.

Nzvimbo yakakomberedzwa neruzhowa runonzi jurahoro. Mukati mune miti mirefu yemupuranga nemimwewo mipfupi isiri yemupuranga. Mune bhusita uye mune imba imwechete nechekunze kune mibhedha ine mbeu dzakasimwa.

Shiri yakagara pachikomba pemuti wakatemwa. Rimwe divi rinemakwati rimwe divi harina. Shiri inemavara matema, machena erudzi rweyero, tsvuku. Inezhumhu yeruvara rutema. Musoro wayo unemavara eyero nematsvuku.

Shedhi hombe ine huriri hwesemende. Denga rakapfirirwa nemarata. Nechemberi kune dzimba dzakavakwa nazvitinha zvitsvuku dzakapfirirwa nemarata matsvuku. Mhirizve kune muti wakasvibira.

Zviumbwa zvevhu zvakatsva nezvisina kutsva. Zvakatsva zvizhinji zvakaganzwa mutsetse zvakaturikidzana. Zvisina kutsva zvitatu zvakaiswa papuranga rakagadzwa pamusoro pezvakatsva. Nechemberi kunemafuremu emapuranga.

Chikoro chavana vaduku vekireshi neruzhowa rwe juraworo nemifananidzo yemhuka nemiti zvinoyevedza vana, pane gedhi resimbi dema ruwanze rwakatsvairwa zvakanaka pakaiswa mabhurokusi ezvidhinha zve ruvara rwebhurawuni.

Pamusika panotengeswa zvekudya zvakawanda zvinosanganisira zvirimwa zvinoti nyemba , ma orange, ma apple, mabanana nemichero yemusango masawu ne cabbage. Pane vanhu vazhinji varikutenga navari kutengesa.

Bheseni repurasitiki reruvara rweorenji rwakagadzwa pameti rweruvara rwebhurauni. Bheseni rine mukati muchena uye chivharo charo chakafanana nezvibato zviviri Mukati me bheseni mune nyama yakakangwa akatsvukira nemapotoitozi

Mugero wemvura urikubva kunedziva . Mukati memugero mune mvura uye marara . Mativi emugero ose ane huswa nechemberi kwedziva kune miti.

Mudhorobha mune vanhu vakawanda vanenge vachienda nzendo dzakasiyana-siyana. Kuneimba yemuturikidzanwa munosiya vanhu vemabasa vakachengetesa motokari dzavo vachizoripira mari. Necheparutivi pane mugwagwa wetara vanhu pavarikufamba papevhumendi panemakongireti sirabhu.

Vanhu vazhinji vari kufamba nemugwagwa mudiki unofambwa nevanhu vetsoka uye mabhasikoro. Vari kuenda divi rimwe chete. Mumhiri dzekamugwagwa mune miti iri kudonhedza maruva oruvara rwepepo. Kune ruzhowa hwakavakwa nezvitinha nesimbi dze "blue". Ruzhowa urwu ruri kune rimwe divi.

Rusero rwakagadzikwa patafura rakawaridzwa jira rinemiteste mitsvuku , reyero ne pingi ne gireyi . Murusei umu mune kudya kunosanganisira mapoteto chipisi, nenyama mune ma vegetables ne supu kudya kwakatsvukira zvakanaka .

Motokari dzineruvara rweyero dzemishina mihombe inoshandiswa pabasa remumugodhi kana kusimudza zvinhu zvinorema.

Murume akapfeka micheka yerudzi rwekaki akamonera jira kubva muchiuno kudzika kumakumbo. Akabata pfumo namaoko maviri. Anenhava iri muhuro make. Mazino ake akapendwa nependi nhema munedzimwe nzvimbo. Vhudzi rake harina kugadzirwa, kukamwa.

mugwagwa wetara hamuna motkari inofambamo. Rutivi rweruboshwe kune miti mihombe isina mashizha. Kunze kwemugwagwa kune ruzhohwa rwejuraho. Mukati mejurahoro mizhinji ine mashizha akasvibira.

Chivakwa chedzimba dzemuturikidzanwa, chiri pa Eastgate. Pane motokari chena netsvuku dzakamira kunze, nevanhu vamwe varikupinda nevamwe varikubudamo.

Chivakwa chitema chikuru chakanyorwa kuti Nyamasvisva. Pane panotengeswa mafuta ekuzora uye panogerwa vanhu. Chitoro chisati chapera kuvakwa chakavakwa nezvidhinha zvesamende, parutivi pane bhenji netafura zvemapuranga. Pane murume akapfeka zvichena arikuenda kune chimwe chitoro chirimberi.

Panzvimbo panotengeswa mafuta edzimotokari nemari yekuAmerika, madhora ekuAmerika. Pane chikwangwane chirikushambadza nechekurakidza paunopinda napo motokari kuenda kunotenga mafuta. Parikutengeswa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira michero yamabhanana nezvinwiwa neiyiskirimu, pane vanhu vakawanda.

Mugwagwa unetara wemudhorobha. Mativi awo ose ane dzimba dzemuturikidzanwa uye nechekunze kwemugwagwa kune motokari dzakamirako mbiri poita imwe motokari dzirikufamba. Pane mai varikuyambuka mugwagwa vakapakatira mabheke nechekumberi kune vamwe varume varikufamba mumugwagwa.

Nzvimbo ine tsanga zhinji dzakareba dzakasvibira. Padivi petsanga pane huswa hwakasvibira uye nechemberi kune miti mirefu.

Nzvimbo ine hukwa huzhinji nehwakasvibira kwazvo. Huno wanzowanikwa munzvimbo inochengeta hunyoro nematoro. Pedyo nemugwagwa une tara uye pane zambuko rebhiriji. Mberi kune zvivakwa hombe.

Muti uri pedyo neibwe hombe nemamwe mabwe madoko ari muzasi mawo. Muti uyu una mashizha mamwe akaooma atove ebhurauni nemamwe atove neruvara rweyero akasviba.

Musha waka komberedzwa neruzhowa rweheji yaka chekererwa zvakanaka yakasvibira. Neche panopindwa napo pane muti una maruva matsvuku. Nemimwe miti isina maruva. Mukati mune matangi emvura erudzi rwe girinhi. Mune miti yakawanda iri mukati mimwe ine mashizha eyero mimwe e gireyi.

Ndiro ina dziri patafura ine mavara mavara. Ndiro mbiri dzine maruva matsvuku dzimwe ndiro mbiri hadzina maruva. Ndiro imwe ine maruva ine sadza, imwe isina maruva ine muriwo maVeggetable. Pane girazi rekumwira mvura.

Mota dzakamira panosangana mugwagwa dzichiedza kupa mukana dzimwe kuti dzidarike. Nechemhiri kwemugwagwa kunechivakwa chinoshandiswa sechikoro che Champion College. Uye pamberi pane chivakwa chine muturikidzanwa we dzimba.

Shiri dzehangaiwa dzose ichena paruvara. Dziri mudanga rine matoto mazhinji uye rakavakwa nefenzi ine maburi maduku kwazvo.

Pamusika panotengeswa zvasiyana-siyana. Panezvakarongwa panatebhuru emiti zvinosanganisira maputi, mabhisiketsi, machipisi. Vamwe vanotengesa eyatimu, vatengesi varipo vakamirapo, vakadzi nevarume